Dhalli namaa yeroo baay'ee karaalee baay'ee odeeffannoo argachuu danda'a. Isaan keessaa tokko miidiyaalee hawaasaati. Fakkeenyaaf karaa feesbookii, inistaagiraamii, telegraamii ta'uutii danda'a. Kun namoonni akka odeeffannoo wal jijjiiran kan itti dhimma bahanidha. Kun karaalee dhalli namaa walquunnaman ta'uullee ni danda'a.

Faaya meeshaalee miidhaginaa garaa garaa fi fakkeenyaaf kan akka: caaccuu, callee iddoo gara garaatti kan uffatamanidha jechuudha. Qaama namaa irratti yeroo baay'ee kan uffatamu gaafa gaa'elaa, dhalootaa fa'i uffatama. Baay'inaan qarreen in uffatu; qeerroonis kan harkatti godhatan qabu.

Ji'ogiraafiin gabaabumatti qorannoo lafaa, amala fiizikaalaashee fakkeenyaaf gaarreewwan, laggeen akkasumas akkaataa namoonni isaan warreen kana waliin walitti dhufeenya qabanii fi seenaan ammoo guddina hawaasaa fi aadaa dhala namaa yeroo qoratudha. Fakkeenyaaf seenaawwan darban ta'uu danda'a, seenaa gara dhalli namaa keessa jirus illee akkasuma illee ta'uu danda'a jechuudha.

Jireenya dhala namaa salphisuu fi gaggeessuu keessaa tokko maashinoota garaagaraa fayyadamuudha. Kan akka faashinii, uffata ta'uu danda'a. Maashinoota mana nyaataa keessatti itti fayyadamnu ta'uu ni danda'a. Isaan kun hunduu jireenya dhala namaa akka salphisuuf kan gargaaran jechuudha.

Kopheewwan dhalli namaa haguuggii miila isaatiif fayyadamudha. Yeroo baay'ee kaalsii irratti kan uffatamu yoo ta'u, kunillee dhala namaa wantoota gara garaa irraa kan ittisudha.

Geejiba jechuun namoota yookaan illee Meeshaalee tokko gara biraatti sochoosuu jechuudha. Konkolaataawwan immoo namoota iddoo tokkoo iddoo biraatti geessuu kan danda'an, namoota bakka tokkoo fuudhanii bakka biraatti geessuu waantota addaa addaa jechuudha.

Manni cilee fi dhagaa qofa mitii bakka qulqulluu, bakka jaalalaa, bakka yaadannoon itti ijaaramaniidha. Akkasumas illee bakka kolfi itti dhagahamuu, seenaan itti qoodamuu, abjuun hidda itti gadi fageeffatudha. Manni mana tahuuf ho'aa, mijataa akkasumas illee tuqaalee addaa warra keessa jiraattanii yoo guutameedha jechuudha.

Maashiniin meeshaa humna fayyadamee hojii murtaa'e tokko raawwatu dha. Yeroo baay'ee annisaa xiqqoo fayyadamee hojii gurguddaa hojjechuu kan danda'u dha jechuu dha. Kana jechuun sa'atii hojii kan salphisuu danda'u dha jechuu dha.

Barumsa jechuun karaa ittiin wanta haaraa tokko yookaan waan dura hin beekne tokko ittiin argatanidha jechuudha. Kana jechuun jaraa idileetiin ta'uu danda’a, karaa al-idiiletiinis argachuun ni danda’ama jechuudha. Karaa idilee kan jedhamu mana barumsaa deemanii kan beekumsa argatan yoo ta’u, al-idilee jechuun immoo maatii urraa ta’u danda’a, hawwaasa irraa ta’u danda’a karaa ittiin beekumsa argatan jechuudha.

Meeshaalee manaa kan nuti jennu warreen mana keessatti warreen itti fayyadamnu dha. Fakkeenyaaf uffata miicuuf ta'uu danda'aa, akkasumas nyaata bilcheessuuf ta'uu danda'aa warreen kun meeshaalee manaa jedhamu. Kun immoo faayidaalee gara garaa namaaf kennu jechuu dha.

Gosoota nyaataa keessaa kuduraalee fi muduraaleen beekamoo dha. Kunneen immoo dhala namaatiif viitaminii hedduu kennuu kan danda'anii dha. Kana jechuun dhukkuba garaa garaa irraa namoota ittisaa jechuudha. Kuduraalee fi fuduraalee soorachuun jechuudha.